Antu anezvimitenda zvemukati zvinoda ongororo maningi anofanira kugara einda kunoona ana chiremba agare aneruzivo ngezvemitenda yaanorarama ndiyona kuite azive chikafu kana mitambo yanofanira kugara eita.

Ana adodori anofanire kupota eipiwa mitombo kurapwa mitenda yemukati uyezve zvinoite kuti agare ane utano hwakasimba ogorarama upenyu hwakawanda ngekuti anenge adzivirira zvitenda.

Anhu anamukoti anorapa mitenda iyo inokasike kupararira, anofanirwe kupfeka nhumbi dzinovhara mushuna weshe kuitirani kuti asakasire kubatwawo ngechirwere chona chaanenge eyirapa anhu.

Antu anoshande muchipatara nemunorapwe antu anofanire kugara akapfeka nhumbi dzinovhara mwiri woshe apo nguwa yekuti kune kuine mitenda inopararira , mitenda inouraya painenge ichipararira payani anofana kugara akachengetedzeka.

Antu anofanire kudakarira kufunda ngemapararire anoite mitenda yakasiyana siyana, ofundazve nzira dzingashandiswe idzo kupararira kwemitenda iyona mundau dzakasiyana siyana kuita kuti utano hwawo hugare huri pakanaka.

Anhu anofanirwe kupota eifundira kugara eyiita mitambo yakasiyana-siyana, kuitireni kuti imweni mitombo, imweni mitenda inokonzerwa ngekuti anhu anenge asina mitambo yaaita zvoita kuti agokonzera mitenda yakawanda mumiviri yawo inode iyo kuti munhu ange eyipota eyiite mitambo yakasiyana-siyana.

Anhu anofanire kugara akachenjedzwa ngezvirwere, mitenda iyo inotapukira kubva mumuntu ichienda pane umwe muntu. Saka anofanire kugara aine zivo ngezvekushandisa kana zvichinge zvaitika.

Antu anofanira kunge eigara eibairwa zvitenda zvakasiyana siyana uyezve nekukasira kundoona anachiremba kana eizwa kunge mishuna inodzimba kwete kuti agare mumbatso asingaendi kunorapwa.

Abereki eshe anokurudzirwa kuti aende neana avo kuchipatara agare achitariswa pamitenda yakasiyana-siyana. Iyo inobata ana azhinji zviizokonzeresa kufa kweana adodori.

Antu anofanirwe kupota eiyaiya eipawo nzewe kune avo vanofamba eifundisa vantu ngezveutano kuitira kuti ndau dzedu dzinofanire kugara dzakajeka dzisi kuitira kuti tisange teibatwa ngezvirwere zvinoparadzirwa ngeutsvina.

Antu ane ana adodori anokurudzirwa kupote eifambawo eiendawo kuzvipatara uyezve eikukumbirawo rubatsiro kune awo anowana kuzoti abatsirwe ngekurapwa kweana adodori.

Antu akuru nyangwe adodori neeshe abve zera anofanirwe kudzidziswa ngezveutano, zvakakoshera utano chiinyi nekuti zvinoita agare nzvimbo dzavo dzigare dzakaratidzika.

Vantu vanofanirwe kukosheswa ndau dzinocherwe mvura ndau dzinocherwe mvura dsinofanirwe kugara dzakayambidziwa nguwa ngenguwa vechiona zvinoita kuti utachiona husange hweipararira husakanganise magariro eantu.

Antu echikuru neantu anorarama nehurema anofanirwewo kudetserwa nezvehutano kana zvekurya nevamwe vantu kuitira kuti nekuzviriritira kana kuzvishandira.

Antu anofamba eibatsira amweni muntau dzakasiyana siyana eipota eiabatsira ngezveutano tinoabonga yambo ngekuti amweni antu aakwanisi kuwane mare dzekupota eienda kuzvipatara, hino anofamba eitibatsira zvakatikoshera maningi.

Antu azhinji anofanirwa kunge eyi kwanisa eyiwana rubatsiro ngezveutano nekuwana rubatsiro ngezveutano eyiwana wo ruzivo nefundo maringe nendau yavo yaka chengetedzeka yakashambidzika.

Antu anofanirwe kuita eishanyira ndau dzeutsanana ndau dzinorapwa antu kuti apote eipihwa fundo pamusoro pezvekugara ndau dzakayambidzika nguwa ngenguwa.

Abereki ane ana adodori munofanirwe kupota einobairisa ana awo. Ana awo einopiwa maphirizi kuzvipatara. Izvi zvakanakirei? Kuti ana vadodori aone kukurawo aine utano.

Antu anofanire kugara aine ruziyo uyezve eipota eita echinoona ana chiremba agopihwa rubatsiro ngemaererano ngendaramo dzavo ngekuti amweni anorasikirwa ngenjere ngekuda kwekushaya rubatsiro zvinoenderana ngemafungiro aanenge eiita.

Antu ezveutano anofana kuita mushandira pamwe oisa musoro pamwe chete kuitira kuti antu azopote eienda mundau dzakasiyana siyana eipa fundo kuantu anoshushikana ngematambudziko akasiyana siyana kuita kuti awane ruzororo mupfungwa.

Antu akuru anofanirwe kupota eipuwe ruzivo pandau dzepfungwa uyezve eipota eigara pashi ndiana chiremba, ofundiswa kuti angagaresei asinga funganya mupfungwa dzavo uyezve zveizovapa kugara kwakanaka.

Antu anofanirwe kugara eiudzana eipanana mazano ngenyaya yendaramo ngekuti amweni akuita dambudziko rekurwadziwa kana kurashika njere ngekuti anenge asina antu anopota eiadzora mundaramo kuti asafunganya maningi.

Antu anofanirwe kugara ,eifundiswe eiwana nguva yekunoona anachiremba, ngekuti amweni anozorwara ngepfungwa ngekushaya rubatsiro, kubva kunaanachiremba, akasiyana-siyana.

Anhu ano gare nge anhu anoona kunge akuita eyi rasika njere anenge anoda rubatsiro ne zvekuita ne njere anofanirwe kupota eyi vhakachira ayo anoita ngezve utano opihwa rubetsero kana fundo pamusoro pe pfungwa.

Anhu anenge anorwadziwa anenge anorwara ngepfungwa anofanirwe kupota eimboendeswe kunana chiremba amweni antu acho amweni akabhuirwe mishonga yekushandisa anoitawo zvirinane

Antu kana makurukota anoita ngezveutsanana, kana kuti ngezvekurapwa kweantu dai eyipota eyibatsira antu, eyipota eyiti ashandi awo apote eifamba mundau dzakasiyana siyana, eyipa dzidziso pamusoro pemagariro, kuitirani kuti amweni ari kusangana nematambudziko ekufunganya maningi zvoita kuti amweni anopedzisira orasike njere.

Antu vanofanira kukoshesa utsanana wenharaunda yavanenge veigara eipota eigurira uswa rogara riri idike uyezve ipota einongera marara eisa mumabhini ndau igare yakashambidzika.

Antu anofanhe kukoshesa chinozi utsanana. Nzvimbo nendau dzatinogara dzinofanhe kugare dzakayambudzika nguva nenguva. Izvi zvinoitawo kuti kusave nemitenda inotenderera mundau dzona kana dzechinge dzakayambudzika.

Ndau dzinoitwe zvekurapa antu dzinofanirwe kugara dziine mitombo, dziine michina uyezve nemotokari dzinozonge dzeiaendese kuzvipatara zvikuru kana dambudziko ravo risingakwanisi kurapika pona apapo pachipatara chidori.

Antu aridzi ezvipatara uyezve ane zvipatara zvinoita zvekurapa antu, antu anofanirwe kugara aine mitombo aine mishina nemishina yechimanje manje inoita kuti paanorapa antu inobuditsa zvemene zvinenge zveizwa muntu.

Ndau dzinoite zvekurapa antu dzinofanire kugara dziri ndau dzakashambidzika uye dziri ndau dzinotarisika ngekuti panorapirwa antu ndipo panofanirwa kutangira utsanana zvoite kuti antu ari muntaraunda agarewo ane utsanana.

Ndau dzinoute ngezveutano ngezveutsanana dzinofanire kuoa antu ruzivo uyehe kupawo kurudziro kuti antu anorarama ngehurema anokona akuna chinonzi aya aafanirwi kuita zvinoita kuti azvionewo seantu.

Antu anoshanda mundau dzinoitwa zvekurapwa antu uyezve tinoakurudzira kuti anofanirwe kupota eipa shambadzo kuantu entaraunda kuti agare ndau dzawo dzakayambidzika uye kugura uswa ugare uri idoko kuitira kuti asabatwe ngezvirwere zvinoparadzirwa netumhutu tudoko.

Anhu anofanira kupota eyienda neana, eyitopota eyiendawo kuntawo dzinoite zvekurapirwa ana ,vombopiwa fundo ngekuteerera vantu, ana chiremba maererano ngezvehutano, kuti anga gare seyi akayambidzika.

Antu anofanirwe kuziya nguva ngemashandire avantu muzvipatara zvepedyo, uyezve kana aine dambudziko ngemabatirwe anoitwa muzvipatara anofanirwe kuudza akuru ezveutano.

Ndau dzino itwe zveku rapa antu ngeku batsira antu ane ne zveutano dzino fanira kunge dzine michina yadzona yaka rongeka nguva nge nguva kuitire kuti antu ano rapwa ayani anofanira kunge eyi wana rubatsiro rwakakwana kubva kunana chiremba.

Antu anokurudzirwa kunyanya Ari kumakanyi Ari kure mezvibhedhlera nechiipatara chechirungu kuti kana pachinge paita mitenda yanofungidzira kuti azivi nezvetundayo anokurudzirwa kuti aenda Kunzvimbo iyi kuti anoita nezvehutano anopuwa dzidziso.

Antu anofanire kugara aine chidokwa dokwa chekufunda ngezveutano kuitirane kuti agobatsire antu entaraunda maererano nemararamiro eutano nekugara ndau dzawo dzakayambidzika nguwa ngenguwa kuti zvinasire mararamiro awo.

Andu anofanirwa kunge eyifundisa ngezvekukosha kweutano uyezvee eyinge ane chidokwa dokwa chekufundawo ngezveutano kuitireni kuti azogare ndawo yavo yaaka yambidzira uyezvee vandu anofanire kufarira kufunda ngezveutano kuitira kuti agare peshe peshe paari pane hutsanana.

Antu anofanhe kunge eishandisa mitombo yese yaanopihwa muchipatara aine ruzivo, izvi saka tinokurudzira ana chiremba afundise antu mashandisirwe emitombo yaanoapa.

Antu azhinji anofanirwe kunge aine chidokwa dokwa chekufunda ngezveutsanana eifunda ngezvehutano kuitira kuti amweni azowanewo mabasa ekuraramisa mhuri dzawo. Uyezve ngekunge eizokwanise kubatsira antu vemuntaraunda mwawo kufundisa ngezvehutano kuti ndau dzawo dzigare dzakachena.

Antu azhinji anofanirwe kukura eiziya kukosha kwefundo, kukosha kweutano, antu azhinji anofanire kunge ane chidokwa dokwa chekuti agoitewo anachiremba agobatsire antu panyaya dzeutano.

Azhinji anofanirwe kupota eibetserwa .Anofanha kunge aive nechikwadiwo chekufunda ngezveutano, agobatsire kuitira ndau ngendau dzakasiyana-siyana, dzigogara dzakayambidzika nguwa ngenguwa.

Antu anachiremba nanamukoti anofanirwe kupote eyifundisa antu ngezvekukosha kwewutano. Izvi zvinoyitawo kuti mitenda yakawanda hayiparari, uyezve, zvinodziyirira antu njodzi dzemitenda inowuraya.

Antu ana echikora neamweni antu akuru anofanirwe kunge ane chidokwa-dokwa chekufunda ngezvehutano. Ngokuti zvinobatsire kuti utachiona hupararire peshe-peshe ngekuti antu anenge ane ruzivo.

Antu anofanire kunge ane chidokwa dokwa uyezve eikurudzirana kuti afunde ngezveutano uyezve apanane yambiro ngezveruzivo maererano nezvekugara akashambidzika nguwa nenguwa peshe paanenge ari.

Antu anofanirwe kufamba ndau ngendau eibatsirana eifundisana ngezve kugara ndau dzawo dzakashambidzika eiziva kuti anofanirwa kuisa misoro pamwe kundau dzigare dzakashambidzika.

Ndau dzinorape antu dzinofanira kugara dziine mitombo inoshandiswa kurape antu ngekuti amweni antu anouya echide kurapwa mitenda inoda kurapwa ipapo ipapo asi pamweni ndau dzinenge dzisina zvinokonzeresa kuti antu.

Ndau dzinoite ngekurapa uyezve uyezve dzinoite nezvekurapa antu akuru neana adori mazera ose dzofanire kugara dzakayambidzika Pasi pachona pasine marara dzeigara dzakadimburwa uswa.

Antu anoenda mundau dzinoitwa nezveutano anofanirwe kupihwe fundo yekuti asiyewo ndau Yona yakajeka, ndau yona isine mayaya kuitira kuti tichengetedze utsanana peshe patinenge tiri.

Ndau dzese dzinoita ngezvekurapa dzinofanirwe kugara dzine michovha iyo inoita kuti izonge yeimhanyisa antu kuzvipatara zvikuru kana achinge awirwa nedambudziko risingakanisi kubetserwa pachipatara pona kana pandau pona panoitwa zvekurapira.

Ndau dzinoitwe ngezvekurapa vantu uyezve dzinooa antu mitombo dzinofanire kugara dzine antu anoziye basa, antu akafundire basa rona kuti agochengetedze utsanana neupenyu hweantu.

Antu anoshanda muzvipatara anofana kunge ane moyo wakanaka ngekuti amweni arwere anouye asina chanoziya eida kudetsera asi amweni ana mikoti anopindura arwere zvisizi kunaka.

Motokari dzinoshandiswe muzvipatara dzinofanirwe kupihwe mukana wekufamba zvakanaka mupihwe mukana wekuti dzipinde mumapato dzine varwere.

Antu anofanirwe kugara apedyo nendau dzinoita zvekuyapa uyezve antu anofanire kupota eienda pedyo anopiwe rubatsiro ngezveutano nguwa ngenguwa kuti agare ndau dzawo dzakayambi.

Ndau dzinorapirwe antu dzinofanirwe kugara kusine ruzha kunofanirwe kunge kuine runyararo mgekuti dzimweni ndau dzine antu anenge eirwara aadi ruzha.

Antu anoshanda kuzvipatara ngenzvimbo dzinoita zvekurapwa antu anokurudzirwa kuti ange akapfeka nhumbi dzinodziirira kupararira kwezvirwere zvendudzi ngendudzi.

Ndau dzeshedzinorapirwa vantu dzinofanirwa kugara dzine vashandi vanoziva mushando uyezve dzinofanira kugara dzine michina yakakodzera kuti isadzosere basa kumashure ngekuti inokonzera kurasikirwa kweupenyu hwevantu.

Ndau dzakaite se chipatara chino tengese mutombo uyezve ne zvipatara zvidodori zviri mu makanyi zvino fanirwe kunge zvei wanawo magetsi kana zvino ite kuti mishando yawo igo kwanise kunge yei enderere mberi pakati pe usiku.

Antu anofana kugara eiongororwa nezvehutano wavo mukati memwiri uyezve vagare veiziva hutano hwavo kwakadi nemukati vogara vaineruzivo kuti vogara veita mitambo yakadini kana kurya chikafu chakadini.

Antu anofanira kupota eienda kunana mukoti kana ana chiremba voongororwa matenda ari muviri mavo vorapwa vasati vashatirwa ngekunze zvoita kuti antu panenge ashatirwa ngokunze mukati munenge mashata kudhara.

Antu, antukadzi anenge ainemimba ankurudzirwa kuti apote eiende kunachiremba nguwa nenguwa kuti ange eitariswa mundani dzawo kuti ana awo akagara zvakanaka ere uye arikuita zvakanaka here.

Antu anofana kugara eipota eindoona ana chiremba eiongororwa mitenda imweni inenge iri mukati isati yabuda pabanze zvoita kuti vagare veiziva nezvehutano hwavo ngekuti ukasagara weiziva hutano hwako zvinozokinzeresa kuti uzorware zvausinga nzwisise.

Antu anofanira kukoshesa zvinenge zvabhuyiwa nemichina, zvinenge zvabuda mumichina kuti ndizvo zviri mukati yemichina yavo kuti ndizvo zvaanenge achinzwa pamishuna yavo ngaazvikoshese nekuti michina yechimanje manje hainyepi.

Antu anofanirwa kugara eienda kunana chiremba eindoonekwa nezve chitenda imweni inowanikwa kana kuhwanda muviri iyona isingazobudi panze.

Antu anozwa mishuna yawo kurwadza ngemukati anofanire kuenda koona anachiremba kuti aongorore kuti chingaa chiini chinokonzera uyezve agorapwe nguwa ichipo.

Antu anozwe kupandire nyama ngemukati vanofanirwe kupihwe ruzivo ndiana chiremba kuti angashandise mitombo yakadini kurapwa mitenda yavo yemukati isingaonekwi ngemaziso.

Anhu kama achingee azwa nyama dzawo kupandire ngemukati anokurudzirwe kuti vaende kunana chiremba vanowongororwa nemichina yechimanje manje inowongorora mukati mwemuntu.

Antu anofana kupota einona ana chiremba kuti adetsere ngezveutano uyezve ngekupota eyiongororwa zvirwere zvemukati eyipuwa mitombo yekuti arapwe. Saka izvi zvinoda kuti agare eihamba eindoona anachiremba nguwa ichiripo.

Antu anofanirwa kunge akachenjera aine ruzivo rezvirwere zvinorwadzira nechemukati agone kuona mitombo inovarapa kuti apore agove aneutano hwakanaka.

Antu anorwadziwa ngemitenda yemukati anozwa mishina yavo kupandira ngemukati anofanirwa kugara einda kunanachiremba ondorapwa.

Muzvipatara zvakabudirira zvipatara zvine mare azhinji zvanyore anachiremba zvanyore kuti aite mabasa awo ngekuti anemichina inokwanisa kunge ichiongorora zvirwere zvinenge zvirimukati mwemishuna

Antu anofanire kunge aineruzivo, eigonawo kurava zvinenge zveinyorwa pamitombo yevanenge vapihwa kushandisa kuti arape mitenda, uyezve anachiremba anofane kutsanangurira antu.

Ndau dzinoitwe nezvekugadzire mitombo ngekuona ngezvemukati meantu hadzibvumirwi kunge dzeingopindwa ngeantu eshe-eshe. Dzopindwa ngeavo vakakodzera aneruzivo uye anogone kunge chishandisa michina yemo.

Ndau dzinoitwe ngezvekugadzira mitombo dzinoitwa ngezve kuvheneka antu. Ndau dzona idzodzo hadzingobvumirwi antu vese-vese kana kuti dzinge dzeizarwa ngekuti zvingangoitika njodzi antu akazara mona mukati.

Ndau dzinoitwe zvekugadzira mitombo kana kuti dzinoongorora vantu dzinofanirwe kugara dziri ndau dzakachengetedzeka, ndau dzisingasviki voruzhinji kuitirani kuti asasangana ngematambudziko uyezve zvisavhiringidze antu anenge eirapwa khona.

Ndau dzinoitwa ngezvekutarisa antu uyezve dzekurapa antu mitenda yemuviri yemukati adzifaniri kunge dzaishanda antu asina ruzivo nekushandiremo kana kushandisa muchini ngekuti adzisi ndau dzakafanira kuti antu eshe angosvika .

Ndau dzinoitwe zvekurape antu , uyezve dzinoitwe zvekugadzire mitombo, indau dzekuti dzinofanirwe kuakirwa uye dzinofanire kunge dzeigara dzirimukati-kati umo musingasviki mhepo nei antu ngekuti indau dzisingadi kuvhiringidzwa.

Ndau dzinoitwa ngezvekurapa antu kana ndau dzinoitwa zvekugadzire mutombo hadzifanirwi kusvikwa ngemuntu weshe ngekuti ndau idzodzo dzinokwanise kuzonge dzeivakanganisa maziso avo kana mafemero.

Ndau dzinoite zvekugadzire mutombo dzinofanirwe kugara dziine michina yakachena, michini inoshandika zvakanaka isina matambudziko inoita basa ravo rifambire mberi munezvakanaka.

Ndau dzinoongororwa matenda anenge arimukati mwemuviri meantu ndau dzona idzodzo amubvumirwi kunge munhu ese asinei neizvo ave ariko ngekuti zvinokonzeresa kuvhiringidza antu anenge eishandamo.

Antu anoite ngezvekugadzira mutombo kundau dzinoita zvekudadzirwa mitombo. Anofanire kunasira kugadzire mutombo iyona. Kuitireni painozonge yeizobuda yeizonge yeizokwanisa kuvanda haizofaniri kunge yeizokonzeresa matambudziko.

Ndau dzinoitwa zvekutarisa ngezvemitombo kana zvitenda ndau dzona dzinoita ngezvekugadzirwa mitombo yeantu dzinofanira kugara dzine michina inoshanda yaamho uyezve antu anoshandisa michinayo anofanira kugara eiziya mitemo inodikanwa.

Mumhatso munogadzirwa mitombo yemuchipatara, munofanirwa kupindwa ngeanhu ane ruzivo nazvo, ngekuti amweni asine ruzivo angangobate mitombo inoakuvadza yeizovapinzazve munjodzi.

Anachiremba anofanirwe kupfeka zvinodziirira , kudziirira maoko, miro ngemisoro paanenge achirapa antu ane mitenda yakasiyana siyana muzvipatara.

Kudzimba dzinoitirwe zvekufunda ngekuite mishando akufanirwi kunge kweingosvikwa-svikwa ngemuntu weshe weshe ngekuti zvinokonzera njodzi, ngekuti amweni aaziyi mashandisirwe ezviro zveikoko.

Ana amai ane tuana tudodori anofanire kugara einoona anamukoti kana ana chiremba ngeana awo uyezve ane mimba ndizvo ndizvo anofanirwe kuona ana chiremba eipiwe ruzivo nvemazano ekuti vanofana kurya chikafu chakadini

Antu eshe ane ana adodori, uyezve neayo akazvitakura anofanire kupota eienda kunana chiremba , opota eipihwa ruzivo pamusoro pefundo uyezve ngemhando yechikafu chaanofanirwa kurya

Anamai ane mimba anofanirwe kupota eimboita mitambo inoita kuti agare akasimba uyezve ana kana achinge abarwa anofanirwe kugara ari panzvimbo dzakashambidzika zvinoita kuti asabatire imwe mitenda.

Anamai neana acheche neana adori-dori anokurudzirwa tinoapa yambiro yekuti agare akayambidzika abate ana akayambidzika ana agare aine zvinhu zvakachena.

Ana acheche pwere dzinofanirwe kubatwa zvakanaka. Anofanire kugara akapfekedzwe nhumbi dzinodziya. Anofanirwe kupiva chikafu chine hutano kuitira asango batwe ngezvirwere.

Ku zvipatara abereki ane ana acheche ano kurudzirwa kuti abai bate wana vavo nge utsanana sezvo ana adoko anokasire kubatwa nge zvirwere uyezve ano kwanise kushatirwa ndizvona.

Antu anoshandisa michina muzvipatara anofanire kugara akachenjera nguva ngenguva, uyezve asavarairwe kusvika kana pakuzvikuvadza ngemichina yona azoziye mashandisirwo, uyezve painofanirwa kugara yakachengeterwa nguva ngenguva yese yaanenge echida kuishandisa.

Antu anofanirwe kupota eidzidzira kana kuita mitambo yakasiyanasiyana kuita kuti mishuna yavo igare yakasimba nguwa nenguwa kupota eienda kundau dzinoitwa zvekusimudza kana masimbi kuti agare akagwinya .

Michina yechimanje-manje yakanaka yaambo inoita kuti anachiremba arerukirwe ngebasa asi tinokurudzira kuti antu anenge eishandisa michina iyi aishandise ngemazvo, aibatewo mune zvakanaka kuitira kuti agorambe eiishandisa kwenguwa refu.

Michina inoshandiswa muzvipatara yakaita yesimbi inofanirwe kugara yakachengetedzeka, uyezve kune michina inobaya , michina ingangokonzeresa mayonda. Inofanirwe kugara yeichengetedzwa yeishandiswa akangwarira kutonasa kuparindiwa .

Michina inoshandiswe muzvipatara inofanira kugara pandau dzakanaka uyezve inofanirwe kunge yeirongedzwa pandau dzakanaka kana isinga isiri kushandiswa kuitirani kuti izorambe yeishandiswa kwenguwa refu.

Michina inoshandiswe muzvipatara, inofanirwe kunge yeyigara yakayambidzika nguwa ngenguwa. Kana ichinge yapedza kushandiswa zviyane, inofanirwe kunge yeyigezwa, inorashwa yorashwa, kuyitira anhu kuti zvichengetedze wutsanana, ichengetedze wutano we anhu.

Michina inoshandiswe kuzvipataya inofanirwe kunge yeibatwa zvakanaka. Uyezve yeibatwa mune nzira dzakanaka, kuitirani izorambe yeishandiswa kwenguva refu. Kuitira kuti anoona ngezveutano asarambe eitenga muchina imweyo nguva ngenguva.

Antu anofanirwe kunge aine chidokwa-dokwa chekunge eidawo kugadzira michina inoita zveutano. Michina inoitarisa utsanana muantu zvinoitawo kuti agowanawo mari nekuraramisa mhuri dzawo.

Antu anofanira kunge eitedzera uyezve eikoshesa zvinenge zvabuda pamuchina inoshandiswa zvechimanje manje ngekuti michina iyona ainyepe uyezve inobhuya gwinyiso zvainenge yabudisa ndizvona zvemene.

Antu anoshandise muchini yemuzvipatara ngaawe ane ruziwo rukuru kuitire kuti asazokanganise basa raana chiremba apo anenge oite basa rawo muzhipatara mwona kana kuti zvisakanganise kurapwa kwevarwere.

Antu anofanirwe kugara eiziya kuti kune mitombo isingafanirwi kugara iri pabanze, uyezve inofana kugara iri pandau dzakavharika ndau dzisingapinde mhepo. Kuitirani kuti painozoshandiswa inenge ichiri kushanda zvakanaka.

Antu anoshanda michini muzvipatara anofanirwe kugara aneruzivo uyezve eyigona kushandisa michina yona nemazvo kuti inge yeyibudisa zviro kwazvo payinenge yeizo shandiswa pakuvheneka antu.

Michina yekuzvipatara inofanire kushandiswa ngemazvo uyezve yeinge yapedza kushandiswa antu anofanire kunge eiigeza. Ashandi emuzvipatara vanenge veiigeza voichengetedza painofanire kunge iri kuitire kuti isashaishire antu kana kuzokuvadza antu.

Michina inoshandiswe muzvipatara ndana chiremba inofana kugara yakashambidzika nguwa ngenguwa yeishandiswa ngemwazvo pese paaanoita mishando yavo iyena isazokanganise mabasa awo pese panoite mishando

Michini iri kushandiswa muzviparara ndiana chiremba ngaigare yakashambidzika nguwa ngenguwa, uyezve yogara iri pandau yakakodzera kuitira kuti isasangana nenjodzi dzekunge yeidambuka.

Antu anoshandise mito michina yemuzvipatara anofanirwe kunge eine ruzivo rwekuishandisa. Itirei panoishandisa asazoite madambudziko peshe pavanenge vachishandisa vaishandise ngemazvo.

Ana mikoti ngana chiremba tinoapa yambiro yekubaata mishina inoshandiswa muzvipatara zvakanaka kuti zvigare uyezve zvisakonzeresa njodzi.

Michina inoshandiswa muzvipatara michina unofanire kugara yakashambidzikaichifanira kugara yakachena nguwa nenguwai kana ichinge yapedza kushandiswa kuitira kuti igone kushandiswa kwenguva yakareba.

Michina inoshandiswe kuzvipatara ngeantu inofanirwe kuchengetedzwa nguva ngenguva uyezve anofanirwe kuziya mashandiro ayo ngekuti ikasabatwa nemazvo inokasire kufa

Michina yesimbi inoshandiswa muzvipatara inofanirwe kugezwa kugezwa zvakasimba neimwe mitombo painopedza kushandiswa kuitira kuti isaparadzire kumumweni munhu painenga yakushandiswa.

Michina yemuzvipatara eshe anoishandisa tinoakurudzira uye tinoapa yambiro yekuti ashande akachenjera ngekuti imweni michina inokuwadza yaamho sakei antu anofanire kupota eishandisa akachenjera eiziwa kuti anofanhe kudziwirira njodzi paanoshandisa.

Antu anofanirwe kupihwa fundiso ngezvemichina yeutano, imweni anofanha kupihwa dzidziso kuti inoshandiswa sei, uyezve yakanakirei, uyezve ngeipi nguwa yatisingafaniri kuishandisa.

Michina inoshandiswe muzvipatara ngeantu ngana chiremba. Inofanirwe kunge paine vanachiremba anoziya kutatisa muchini vona anoziyakugadzira muchini vona kana vafa. Kuitira kuti michina yavo ichinge yafa hazosweri kuda kutenga michina mimweni zvona izvo zvinodzosera basa mumashure.

Michina yechizvino zvino yakushandiswa kuzvipatara yakanaka yambho inoita kuti mitenda ikasike kuongororwa ngekuti kune mitenda inenge iri mukati asingaoneki ngemaziso.

Michina yekuzvipatara inoshandiswa inofanirwe kugara yeipotwa yeimbogadzirwa. Yeigara yeipukutwa-pukutwa yei yambidzika nguva ngenguva kuitira kuti itorevo nguva yeishandiswa.

Muchina yese inoshandiswa muzvipatara inofanirwa kugara pandau dzakayambudzika dzinoita kuti dzisaita ngura uyezve dzinofana kugeza kana dzichinge dzapedza mishando.

Michina ino shandiswe pa imweni mitenda ino isirwe pa antu ino fanirwe kugara yei chengetedzwa yei gara yeitwa se zvinenge zvataurwa nana chiremba kuti upenyu ne utano underera mberi mune zvakanaka.

Michina inoshandiswe muzvipataya ngana chiremba inofanirwe kubatwe zvakanaka uyezve michina yona inofanirwe kunge yeishandiswe ngana chiremba ane ruzivo rwakakwana rwekushandisa michina iyona ndokuti basa rawo rifambire mberi uyezve anonga eirapwa ange eirapwa zvakana.

Michina inoshandiswa muzvipatara inofanira kunga yakachena isina tsvina uyezve michina inozi inoshandiswa kuarungu yoraswa inofanira kuitwa saizvozvo

Michina yese inoshande muzvipatara inofana kugara yakachengeteka uyehe yakayambidzika nguva ngenguva yogara iri pandau dzayona isasangana neimwe michina kana kusangana panosvika mvura ngekuti mvura ingazoshaishira mashandire ayona .

Antu anemare anofanirwewo kupota eibatsira antu anorarama ngeurema ngezvekufambisa uyehe ngezvemichina yekuti ange achirapwa ndiyona muzvipatara, mundau dzakasiyana-siyana.

Michina yemuzviprpatara inofanirwe kugare pandau yadzo kana isiri kunge iri pamushando. Kanei kuti ichinge yapedze mushando ngaigarwe yakayambidzika kuitire kuti isabatire kana kubetsere kupararira kwezvirwere.

Michina inoshandiswa muzvipatara kunyanya yesimbi kana ichinge yapedze kushandiswa paumweni muntu, imweni yacho inofanirwe kubva yarashwa kana inogezeka inofana kugezwa.

Michina yemuzvipataya yechimanje-manje, inofanirwe kushandiswa ngemazvo, naanamikoti anoishandisa anofane kuibata zvakanaka, kuti igare kwenguva yefu ichizoshandiswa.

Zvipatara nenzvimbo dzimweni dzinorapirwe antu tinokurudzire kuti atenge michina yechizvino zvino. Izvi zvinoite kuti vagokwanisa kunge vachiudza antu mitenta chaiyo inenge ichivarwadza.

Michina yovanike mazuva anaya kuzvipataya. Antu osizirwa kuite zvanenge abhuirwa nana chiremba ngekubudikidza zvinengi zvabuda pamichina.

Michina yekuchipatara yakabanakisa ngeambo. Inobayika, mishando yaana zviremba igoshandika zviri nyore, zvinoitawo kuti varwere vagokwanisewo kurapwa matenda avo.

Muzvipataya zvaiko zvino manakira kuti maane michina yechimanje manje wekuti kana weizwa kubandikana ngemukati unokwanisa kuvhenekwa.

Michina yemuzvipatara inofanire kunge yeigezwa kana ichinge yapedza kuitiswe mushando, kuti isazoshaishire amweni anozorapwa nayo.

Anachiremba, anamikoti kuzvipatara, mishando yorerutswa ngemichina yechizvino-zvino inoita kuti basa ravo rifambire nechimbi-chimbi, rifambire mberi ngekukasira.

Michina yechizvino zvino yemuzvipatara inoda kushandiswa nana chiremba ane ruzivo yekuishandisa kuti mishando yavo ireruke mishando yavo ifambire mberi nemazvo.

Michina yezvino-zvino iri muzvipatara yavandudzwa zvinoite kuti mitenda mizhinji yaisirapa yepasichigare ngechimanje manje yave kurapika.

Muchina yechimanjemanje kuchipatara inofanirwa kunge ichipota ichimbotariswa kuti iri kushanda nemzvo ere kuti isabuditse manyepo painoishandiswa kutarise antu igendaa yavo.

Mimichina inoshandiswa muzvipatara , yechimanje-manje, inofanirwe kubata zvakanaka isingabatwi zvisina tsarukano, kuti igove ichigara, izonge ichishandiswa, mune zvakanaka, kwenguva repfu.

Muzvipatara muchina yoshandiswa mazuwa anaya yechimanje manje zvinokurudzirwa kuti anamikoti nanachiremba agoibatewo zvakanaka itore nguwa yefu yeishanda.

Mitombo yogadzirwa zvechimanje-manje, yakanaka yaamho ngekuti ainesi kushandisa, uyezve haina njodzi dzakawanda, ngekuti inenge yakaongororwa ndiana chiremba. Unotobhuyirwa kuti mutombo uyu unoshanda pamutenda wakati.

Antu anofana kugara vachiziva kuti mitombo dzinoshandiswa mazuva anawa ino shande pamutenda yakadini uyezve haifanirwi kushandiswa pandau dzisidzo zvoita kuti vantu vanopedzisira vorwariswa nayo mitombo yona..

Mitombo yechimanje-manje yakabanaka yaamho, ngekuti inokwanisezve kushandisirwa kuvana adodori zvisina matambudziko. Ngekuti inonga yakaongororwa ngekubvumirwa ngezvehutano neakuru eutano kuti aishandiswe mundau dzakasiyana-siyana.

Mitombo yechimanje manje yakaita semapilizi inofana kugara pandau isingasvike mvura , mhepo kana mwoto nekuti mitombo iyi yakakosha maningi kurapa matenda akasiyana uyezve inoita kuti upenyu hwevanhu husarasike nekuti inoshanda maningi.

Mitombo yechimanjanje yakabanaka yambo nekuti inoshanda pamutenda wainenge wabhuirwa kuti inorapa aimborori nguva inenge yatorapa mutenda iwona wotopera zvisinei kuti imweni yacho inenge yeidhura.

Mitombo yechimanje manje inofanirwe kubatwa ngemazvo uyezve inofanirwa kushandiswa zvakanaka iri kuantu kana iyinzi haishandiswi ngevana adoodore totevedzera mitemo inoenderana nemabhuyiro atinenge taita nanachiremba.

Anhu anofanirwe kushandisa mitombo yechimanje-manje ngemazvo. Anhu anetsika yekushandisa mitombo usiyo zvisizvo. Amweni arikushandisa mitombo iyona kuitora sezvinodhaka zvoita akuti antu arasikirwe ngeupenyu.

Mitombo yechi manje manje yanakire kuti peshe paunenge weiida une mari yako ukanongo tenga unoiwana uyezve mitenda yachona ainesi kurapika ngekuda kwekuti mitombo iyi yakanasirwa kuti inge yeirapa ngeku kasira.

Mitombo yechimanje manje inofanirwe kugara mindau dzakachengetedzeka kuitirane kuti imweni mitombo isazosangane ngemwoto kana mvura iyo inoita kuita mitombo yemwana irashike zvokonzere kuti isashande zvakanaka.

Mitombo yechiantu yakanaka yaampho ,ngekuti peshe paunenge weiida ukangotsvaga unoiwana .uyezve inorapa zveienderana nemutenda waunenge weinzwa .Sakei anotokutengesera anotoziya kuti mutenda waunozwa unoenderana ngemutombo uyu.

Mitombo yechimanje-manje yogadzirwa inofanirwe kunge yeishandiswa zvinoenderana maererano nemitombo yeinorapa kuti ukashaishe kuishandisa pamweni nekuitora sezvinodhaka izvo zvinoita kuti upenyu weantu uende mushango.

Mitombo yechivandu yasiyana nemitombo yechimanje manje nekuti mitombo yachi manje manje yakabayi naka yaambo nokuti unoshandisa wakagutsikana weyiziya kuti mutombo uyu wakaongororwa ndiana mazvikokota wakapiwe mvumo yekuti unge weyishanda pamatenda yaunenge weyizwa.

Mitombo yechimanje manje yeyishandiswa muzvipatara, inofanirwe kunge eyigara iripandawu yakachengetedzeka, uyezve pandawo yakayambidzika, kuitirane kuti dzisasangane ngeyimwe mitombo. Dzokonzera njozi kana mitombo isingapindirane ikasangana.

Mitenda yechimanje-manje yakurapika ngemitombo yachona yakugadzirwawo mazuwaano, kuti mitombo inogadzirwa mazuvaano irikugadzirwa ndiana mazvikokota izvo zvinozoerekana yozouya koshandiswa kunoku inenge yaongororwa isina kana nematambudziko ainga konzeresa.

Anhu ano fanire kushandise mitombo yanenge apiwa ndiana chiremba ano shandise zvei enderana ne maudzirwe aanenge aitwe kuti ashandise eyi shandisa zve nge nguva kuitira kuti asa darika nguva yaanenge abhuyirwa ndiana chiremba.

Mitombo yechimanje-manje inoshandiswe ngeantu yakanaka yaambo ngekuti inokwanise kushandiswa ngevasharukwa, antu ana adori-dori uyezve kana harahwa ngechembere dzinoshandisa mitombo iwona zvisine matambudziko.

Mitombo yechimanje manje yakabanaka yambo ngekuti yakuwanukwa peshe peshe zvisina matambudziko uyezve unofana kunge une mare yakona ngekuti une mare yakona mitombo aumboshayi uyezve unokasira kupona mitenda yaunenge uchizwa.

Mitombo yechimanje-manje yakanakire kuti, peshe-peshe paungaida kuishandisa inoshanda mune zvakanaka, uchingoteedzera zvaunenge wabhuirwa ndianachiremba, Unozwa mishuna yako kurwadza kweinenge yeiichiita, kunoderera.

Antu anofanirwe kukoshesa mitombo yechimanje manje ngekuti mitombo iyona mitombo inozoshandiswe kuantu ichinge yaongororwa ngemakurukota uye nana mazvikokota ezveutano, sakei antu anokurudzirwa kutora mitombo zvichienderana nemabhiirwe eanenge aitwa.

Mitombo yechimanjemanje yanaka uyezve yakanakira kuti yakuchinja ugaro hweanthu kudhaya anthu ainge eirasikirwa ngeupenyu nekuda kwekushaya mitombo hino muzawano munthu akarwara unokasika kuwana mitombo yake.

Mutombo yechimanje manje yakabanaka ngekuti unotenga weiziya kuti inorapa zvitenda zvakasiyana siyana vasina fungidziro uyezve inenge yakawongororwa ndiana chiremba zvoita kuti matambudziko evantu ange eiderera nemararamiro avo ange akanaka.

Mitombo yechi manje manje ino fanire kugara mu ndau dzaka yambidzika uye dzino fanira kugara mundau dzaka chengetedzeka ayi faniri kugara padhuze ne moto kana padhuze ngepano naya kuti igare yaka chengetedzeka igo shandisika nguva yakanaka.

Mitombo yechimanje manje haifanirwi kugara mundau dzinosvike mvura kana mwoto, kuitira kuti ichengetedzeke kuti painozenge yeishandiswa inoshandiswa ichiri kushanda zvakanaka uyezve yakachengetedzeka.

Antu anofanhe kutora mitombo semataurirwo aanenge aitwa ndiana chiremba, ngekuti amweni anosangana ngenjodzi ngekutora mitombo yakawandisa izvo zvisiri pamwero inenge yabhuiwa ndiana mukoti.

Mitombo yechizvino-zvino, yakabaanaka yaampho, ngekuti inenge yakaongororwa ndianachiremba, kutarisa kuti aina here njodzi dzaiinadzo, kana munhu achinge azoishandisa.

Mitombo dzemanje-manje dzinofanirwe kugara pandau dzakachengetedzeka, pandau dzakanaka apo painenge isati yoshandiswa. Kuitira painozoshandiswa inenge isine kushata.

Mitombo yechimanje manje inofanirwe kugara pandau dzakachena uyezve anhu anoshandise mitombo iyi tinovakurudzira kuti ashandise nemazvo, ashandise ngenguwa yakatarwa kana yeinzi mitombo iyi inoshandiswa kana munhu achinge arya, anhu anofanire kuteedzera saizvozvo kuti mitombo iyi ivashandire zvakanaka.

Mitombo yechimanje-manje inofanirwa kushandiswa nemirawo inofanira kuzonge yeizosanganiswa ngeumweni zveinderana nemitenda yainorapa.

Mitombo yechimanje manje inofana kugadzwa pandau dzakachengetedzeka dzisikasviki mvura nekuti ikange yatota mitombo yacho haizosevenzi zvakanaka ikashaire kurapa mitende inofanire kunge yeirapa .

Mitombo yechimanje manje yakabanaka ngekuti auna nguwa yekufungidzira kuti wakushaishira ngekuti unobhuirwa mashandisiro achona ndiana chiremba.

Mitombo yechimanje manje yakanaka zvekuti. Inogadzirwa yeyitoziya kuti inorapa mutenda wakadayi, chayizvo , zvisina kana kubvunzira kana kudini . Izvi zvakanake mitombo yekuti iyi, ayishayikwi, nguwa inenguwa. Ukayenda muzvipatara unopuwa.

Mitombo yechimanje-manje haifanirwi kugara pandau dzinopisha, uyezve inofanirwe kushandiswa maererano ngemataurirwe azvinenge zvaitwa ndianachiremba kuti isazoshaishe utano hwedu.

Mitombo yechizvino zvino yakabaanaka ngekuti peunopuwa kuti uzoishandise inenge yakachengetwa pandau yakanaka, ndau dzakabaanaka kwazvo, ndizvo zvakanakira utano.

Mitombo yechimanje manje inofane kunga yeitengeserwa muntu une mvumo uye muntu wapiwe ruzivo rweitenga ndiana chiremba ngekuti amweni aitenga anoishandisa sezviro zvinodhaka zvoita kuti nyika inge ichidzokera kumashure ngeantu anenhe eyidhakisa mushonga wekurapa.

Mitombo yechiantu yakabanakire kuti unobhuirwa ngenguva yekuitora unobhuirwa ngeuvandu hwaunofanirwa kuutora. Izvozvo zvinoita kuti kana une mitenda inokasike kupora ngekuti unenge veishandisa mitombo iyi ngemazvo.

Mitombo yechimanje manje inofanirwe kunge yeishandiswa zveienderana ngemutenda yainozwi inoshandiswa ngekuti amweni anoshandisa mitombo iwona pasizipo zvinoita kuti asakasike kupoya pamitombo pamitenda yeinenge eirwara ndiyo.

Antu anofanhe ku... paya paanenge eitaura ngezvemitombo yechimanje-manje kuitireni kuti inofanirwe zvakanaka. Inofanirwe kushandiswa ngemazvo kuitireni kuti mitenda yavo ikwanise kupora ngenguva.

Antu anofanirwe kutora mitombo sekubhuyirwa kwaanenge aitwa ndiana chiremba kuzvipatara nekutora nenguva inenge yataurwa kana uchinge wazi unofane kutora warya unofane kutange warya wozotora mutombo iwowo.

Mitombo yechizvino-zvino, yakanakire kuti inosanganiswa payi nogadzirwa, ino sanganiswa zviro zvakasiyana-siyana, zvinoyita kuti kana weyizwa mutenda waunozwa uka shandise mitombo ,uno kasira kupora.

Antu anofanhire kutora mitombo yaanenge abhuirwa ndiana chiremba naana mukoti. Antu agorega kushandisa mitombo sezvinodhaka, izvi zvinokanganisa ramangwana rawo.

Antu anokurudzirwa kuti ashandise mitombo yezvimwe zvinhu kurapa mitenda yawo agotora semabhuyirwe aanolenga aitwa ndiana chiremba kuti ashandise mitombi ngenguva inenge yakatarwa.

Michina yemuzvipatara antu anokurudzirwa kuti atedzere zvavanenge vapiwa nana chiremba avo aneruzivo nemashandiro emichina yavo kuitira kuti basa ravo rifambire munezvakanaka.

Mitombo yechimanje manje yakanakire kuti inorape mitenda ngenguwa pfupi pfupi zvinoita izvo kuti vanenge vane mishuna inodzimba vanokasika kuzwe mushe.

Mitombo yechizvino-zvino yakabanakira kuti ukaishandisa nemazvo unokasika kupora chirwere chaunenge veizwa. Ende unokwanisa kuishandisa nemutaro unonga vakapuva.

Mitombo yese ye mazuva anaa yaku sisirwa kuti unge uchitora nge mazvo uchi enderana nge maudzirwo aunenge waitwa ndiana chiremba izvo zvinobai batsira kuti tibai pora nge nguva i chimbi chimbi.

Zvirwere zvemazuwa ano ukashandisa mapirizi ngemutoro waunenge wakapuwa ndichiremba unozwa mishuna kukasika kupora.

Mitombo yechizvino-zvino antu anofanire kuishandise sezvinenge zvabhuiwa ndiana mikoti. Ngekuti ukasateedzera izvozvo unowana futi rimwe dambudziko.

Antu azhinji antu ese anosizirwa kuti atore mitombo yechimanje manje yowanikwa atore ngemazvo atore kubudikidza ngemabhiirwo anonga aitwa ndianachiremba.

Antu tinoakurudzira ashandise mitombo ngekutaurirwa anenge aitwa ngana chiremba, zvichienderana ngemitenda yeanenge echizwa azoshandisa ngenguwa, uye agoite sekuudzwa kweanenge akaitwa.

Antu anofanirwe kuita mushandira pamwe kuita gunda pamwe, ofamba mundau dzakasiyana siyana eibhuirana, eibatsirana kupanana ruzivo ngemagariro eupenyu kuti antu amweni arikushatirwe ngekusawana rubatsiro ngenyaya dzepfungwa.

Antu akasiyana siyana anogara nemitenda yemupfungwa izvoni zvinofanira kuti ana chiremba anofanira kuita mazuva anopota eidaidzira antu ambovafundisa kuti asununguke mupfungwa.

Antu akuru anoshushikana nekufungisisa zvakawanda, anofanirwe kugara aipota aienda kunoona anachiremba eipihwa rubatsiro neyambiro kuitira kuti asagara anedambudziko mupfungwa nguwa nenguwa.

Antu anofanirwe kupota eiendesa zvaanoona kuti aaa njere dzawo adzizi kuita mushe ngekubudikidza kwezviro zvaanosangana nazvo zvinoshungurudza pfungwa, anofanirwe kuendeswa kuchipatara antu akadaro agopiwa rudetsero.

Anthu uyezve anoita ngezve uthano anofarwe kugare aikoshesa utano hwevana adodori aigara eyapa maphirizi kana kupota iyabaya kuitirani kuthi ana aya uthano hwawo hugare hwakayambidzikwa, uthano hwawo unge huri hwakagwinya.

Abereki anokurudzirwe kupota eipa ana avo chikafu chakanaka, uye kukurudzira ana avo kuti amboite ngezve mitambo. Kuitirani kuti amweni ana anopedzisira orarama ngehurema ngekuda kwekushota kwechikafu chinehutano kanei kutadzire kuite mitambo inosimbisa mishuna.

Ana adodori anofane kupote eibatikirwa eiongororwa eipuwa betsero eipuwa fundiso ngezveutano ngekuti ana adodori anokasike kushatirwe ngemitenda yakasiyana siyana zvoita kuti ashatirwe ngeutano.

Ana adodori anofane kugara eionekwa ngaana chiremba eipihwa mitombo yekugara eirapwa kuitira kuti asazobatwa ngezvirwere nguwa yawo yaanenge eikura sezvo eizosangana ngezvirwere zvakasiyana siyana.

Ana adodori uyezve abereki ane ana adodori anofanirwe kupota eyi enda kuno ona ana chiremba opihwe fundo maererano nezve kurya kana mitambo kana iye zvaanofanirame kunge eyi itisa ana awo ago gwinya.

Ana adodori uyezve ana echidoko anofana kupota eienda kunana chiremba Iowa chikafu chekurya eipota eivhenekwa eiudzwa mazano uyezve eiudzwa mhando yechikafu chaanofane kunge eirya.

Ana adodori anofanirwe kuve eibatikirwa maningi ngekuti antu anoda kubatikirwa maningi ngekuti utano hwawo unenge huri panjodzi nguwa ngenguwa ngekuti mwiri yawo aikwanisi kuzvirwisa pamitenda yakasiyana siyana sakei anofanire kupota eiendeswe kuzvipatara kuti aongororwe.

Ana adodori anofane kugara eipuwa zvakakodzera zvinoite kuti utano hwavo hugare hwakachengetedzeka uyehe abereki ane ana adodori anofanire kuende kunanachiremba kundopiwa ruzivo ngefundo maringe nekuchengetedze ana awo.

Ana adodori anofanirwe kupihwa michina yekushandisa kune ayo anorarama nehurema asingakwanisi kuhamba anofanirwa kubatsirwa ngemichini yekuhambisa kuitira kuti agoraramawo ndaramo isina marwadzo.

Ana adodori anofanira kugara eipiwa mitombo kana kugara eibairwa nhunda yakasiyana-siyana ngekuti akasadaro ana adodori anokasike kubatwa ngemitenda iyo inongobude nguwa ngenguwa ngenyaya yekushaye utsanana.

Ana adodori ekuzvikora anopiwao kuti apote edziidzira kuti ange ei tambawo mitambo yakasiyanasiyana, zvinoita kuti nyama yavo nemakodo awo akure akagwinya zvisina kuti mitenda inozovashungurudza nekuti anenge eipota eitambe mitambo.

Abereki anofanirye kunge echiteedzera zvinenge zvabhuyiwa ndiana chiremba kuti ana kana antu achinge abayirwa mitenda kuitira kuti asazoshatirwa neimwe mitenda anofanira kuita saizvozvo zvinenge zvabhuyiwa.

Ana adori ngeavo acheche achangozvarwa, anofanirwe kupota eibatwa ngemazvo. Eipota eiwana hutano hwakakodzera kuti ana edu akure ane hutano. Akure akagwinya yaamho, eipota eimbopota eioneswa ana chiremba peshe peshe paanenge ari kuti eipota eitariswa utano hwavo kuti hwakamira mumwa..

Ana adodori ndiona anhu akuru amangwana sakei anofanirwe kugara eiwana, eiwana utano hwakakodzera, eiwana rubatsiro kune avo anoita ngezveutano ana akure ane utano asayamburikirwi ngemitenda yakawanda wanda ngemitenda yakasiyana siyana.

Abereki ane mimba anofanire kugare eidya chikafu chine utano kuitira kuti paanozobara ana awo ana awo anofanire kukura aine utano uye abereki anofanire kupa ana adodori chikafu chine utano.

Ana achangobarwa uyezve neana achangokura anofanirwe kubairirwa ngekupihwa mutombo inoita kuti idziirirwe muzvirwere zvinokonzera kuti utano hwavo ukure wakashaishika.

Antu anofanirwa kubata oita chiro chimwe ofamba oyifundisana nezve kunaka kwezviro kunaka kwe utsanana mundau dzakasiyana siyana.

Ana adodori eikura kubva achiri adodori kuenda eikura eikura anofanirwa kupihwe chekurhya, zvinodziya chekurhya zvine utano eigara eipfekedzwa zvinodziya kana kunze kweinge kweitonhora zviyani kuitira kuti akure akashambidzika

Antu entaraunda anofanirwe kupiwe fundo kubudikidza pamusoro peavo anofamba akagara pamichovha asikakwanise kufamba ngemirenje yavo vanofanirwe kunge vachipiwe rubatsiro ngeanogone kufamba .

Antu anofanirwa kugara ainanachiremba awo avanoenda kunoona kamwe pamwedzi kuteni kuti agare eiziya maererano ngezveutano hwavo kuti hwakamira sei uyezve oita ngezvei kuti vagare utano hwavo hwakachengetedzeka.

Antu azhinji anofanirwe kunge aine chidokwa-dokwa uyehe eifundire kuwe antu eutano echifundirawo kunge ari anachiremba kuitira kuti azodetsere antu.

Antu anofanirwe uye anokurudzire kuti nguwa nenguwa ngaaende kunoona ana chiremba agare eiongororwa eivhenekwa aonekwe kuti apana here dambudziko raakange eisangana naro asi asingazii.

Antu anofanirwe kupota aiende kunoona anachiremba eigara audzwa ngezve utano hwavo kuti agare eiziva zviro zvaanofanirwe kuita nezviro zvaasingafaniri kuita maererano neutano hwavo kuitira kuti vago gare upenyu husina mitenda yakawanda inenge ichizovarwadza.

Antu anofanirwa kupota einda koona ana chiremba zvisinei kuti anozwa panodzimba kana kuti ane panorwadza, anofanirwa kupota eienda koona ana chiremba agare eitariswa mishuna yavo agoziye nezve utano hwavo.

Anhu anofanira kuti eiona antu ezveutano anhu eioihwa ruzivo pamusoro pemitenda inopararira nguwa ngenguwa kumitunhu yakasiyana-siyana Saka anofana kuona emitemo opihwa ruzivo yedziviriro.

Antu anoite ngezvekurapa uyezve antu anofana kupota eivhakachira antu vanoita ngezveutano kuti teinopota yeibaysirwa kubairwa nekupihwa maphirizi ekurapa mitenda yavanenge eirwara ndiyona kuti agare akayambidzika.

Antu anofanire kugara eienda kunanachiremba eindoonekwa mushuna yawo, eindogara eiwongororwa kuninge kuti kuti kuune mitenda imweni isingaoneki asi inogara irimuantu.

Antu anofanirwe kugara ainaa chiremba wavo avo kana mukoti avo avanopota eindoona kamwe pamwedzi kana kaviri eizopota eiziva ngezveutano hwavo kuti hwakanira sei kwenguva yona. Zvoita kuti agare eiziya kuti orarama ndaramo yavo eiita mitambo yakadini inoita kuti vagare mishuna yavo yakagwinya.

Antu zvakabanaka kudara eipota eimbo enda kunoonekwa ndiana chiremba ngezveutano. Kunyangwe asina mitenda inenge ichiarwadza. Asi anofanira eimbopota enomboongororwa ndiana chiremba.

Ndau dzinogara dzeitengeswe mutombo dzinofanire kuziya mitombo inonyanye kushandiswe ngeantu dzisati dzaziya mitombo inodiwe ngeanhu dzinofane kugara mitombo yeiwanikwa peshe peshe kuitira kuti vantu vasnge veishupikana

Ndau dzinoite zvekutengese mitombo dzakatikoshera ngamaningi ngekuti antu ari kurarama peyani ngekuda kwekuti ukangoenda weida mutombo unoiwana iripo zvoita kuti asanyanya kurasikirwa ngeupenyu uye kana kurasikirwa ngeutano.

Antu anotengese mitombo mundau dzisiri zvipatara anofanira kunge aine mvumo kubva kune zveutano uyezve eiongorora kuti mitombo yawo yaanotengesa iri pamutemo here ngekuti amweni anoita zvisiri pamutemo zvokonzera njodzi.

Ndau dzinoite zvekutengese mitombo dzinofanirwa kugara dzakayambidzika. Kuitirani kuti zvingoratidzikevo kuti eutano, uyezve antu anotengesemo anofanira kugara aine ruzivo ematengeserwo emutombo iyona.

Andu anoite ngezvekutengesa mutombo mundau dzisiri pachipatara anofanirwe akapiwa mvumo ngeveutano nekuti vamweni arikutengesa mutombo unokonzera njodzi dzisine nechekuita nemutemo

Ndawo dzinoite zvekutengese mitombo ,kana dzada kutengese mitimbo dzinofanire kunge ashandi achona ari antu anoziva nezve hutano, anoziva ngezvemitombo yona kuti inorape chii ,nekuti ukisa vanhu vasina ruzivo vasatengesera munhu mitombo isiriyo.

Ndau dzinoite zvekutengese mitombo dzinofanira kugara dzakarongedzwa uyezve mitombo inofanirwa kurongedzwa zveienderana ngemitenda wainorapa uye zveienderana ngemhando. Kana dziri dzemhando imwechete dzogarawo dziri dzemhando imwechete kuitira kuti dzisazonge ngedambudziko .

Ndau dzinoita zvekutengese mitombo dzinofanire kugara dzakavhurika nguwa ngenguwa kuitireni kuti anhu anouya eitenga mutombo anenge awirwa ngedambudziko, vanhu vanowirwa ngedambudziko kunyangeni pakati peusiku sakei ndau idzi dzinofanira kugara dzakavhurika kuitereni anhu anouya eibetsereka.

Ndau dzinoita zvekutengesa mitombo uyezve dzinofanira kugara nharaunda yakona yakashambidzika uyezve antu anOshandamo anofana kugara arj antu ane utsanana zvinokombidza kuti apa panoitwa zvehutano.

Antu anoshande mindau dzinoitwa zveku tengeswe mitombo anofanirwe kunge uine ruzivo uyezve ngemashandisirwo emitombo yachona kuti inoshanda kurapa mitenda yakadini.

Ndau dzinoitwe zvekutengeswe mitombo dzinofanire kugare dzakachengetedzeka nguva nenguva uyezve vanotengeswemo munotengeswa mutombo vanofane kunge veikoshesa utsanana nekuti mitombo inode kugara pandau dzakachena dzakashambidzika .

Ndau dzinoitwe zvekutengese mitombo yeantu inofanirwe yeizikanwa uyezve unofanirwe kunge yakanyoresa kune vezveutano kuti irikuite zvekutengesa mitombo kuitira kuti zvisave nematambudziko.

Ndau dzinotengeswa mitombo yechiantu dzinofanira kunge dzine mvumo kubva kuneve zveutano kuitire kuti paanotengesere vantu mitombo antu anenge aine ruzivo nekugutsikana kuti mitombo iyi yakabvumirwa ndiana chiremba.

Ndau dzinochengetwe uyezve dzinotengeswe mitombo yakasiyana-siyana. Dzinofanirwa kugara dzakayongedzwa zvakanaka ngekuti mitombo haifanirwi kusangana, mitombo inofanirwe kugara yakarongedzwa zvinoenderana nemitenda yainorapa.

Ndau dzinoita zvekutengeswa kwemitombo dzinofanira kugara dziri peryo ngezvechipatara. Kuteni kuti antu anofanire kugara eikasike kunge einotenga mutombo, yaanenge azi ataurirwa ngaana chiremba ngenguwa.

Ndau dzinoita zvekuchengeterwa mitombo dzinofanira kunge dziri pedyo nechipatara kuitira kuti panodiwa mitombo ngechimbi--chimbi muchipatara anthu anokwanisa kinge eikasira kuenda kunotenga mitombo iyona zvoita kuti basa raana chiremba rikwanise kufambira mberi.

Andu endawu dzinotengeswe mitombo anofanirwe kurongedze mitombo yawo zvakanaka zvichienderana ngokufanana kwayo kwete kuyisanganisa sanganisa.

Anthu anokurudzirwa kuti munzvimbo ndau dzao dzekutengeswa mitombo munofanirwe kutengeswa ngeanthu ane ruzivo ngemashandisirwo emitombo yachona ngekuti amweni zvinozoita kuti atengese mitombo isiyo.

Ndau dzinoshandiswe kuchengetwerwe mitombo yechimanjemanje inofanire kugara yakarongedzwa zvakanaka uye ichishandiswa ngemazvo ngeanhu ane ruzivo nazvo.

Aridzi antu anotengesere ndau dzinotengese mutombo anofanire kugara ndau dzawo dzakayambidzika zvinoratidzawo kuti antu anochengetedza mutemo yeutsnana.

Ndau dzinotengeswe mutombo yekurape anhu dzinofanirwe kugara dziri ndau dzine utsanana ndau dzakayambidzika ngekuti mitombo aifanirwi kugara pandau dzine utsvina zvinokonzerese matenda.

Antu anoshande mindau dzinoitwe zveku tengese mutombo ye mitenda yaka siyana siyana ano fanirwe kunge eine ruzivo uyehe eibata atengi zvakanaka nekuti amweni anenge asinga zivi kuti mutombo yaano fanirwe kutenga ngeiri zvei budikidza nge mutenda wanenge eyizwa.

Ndau inotengeswe mitombo yekurapa, mitombo yechimanje-manje, inofanirwe kugara yakayambidzika nguwa ngenguwa, uyehe inofanirwe kushanda antu ane ruzivo, uyezve antu akafundire ngezvemitombo inotengesweyo i...

Mitombo inotengeswa inofane kugare yakanyorwa inofanire kunge yeizikanwa misi kana mazuwa ayinenge yeipedzisira kushanda kuitira kuti antu asatengeserwa mutombo isingachashandi.

Ndau dzino tengeswe mitombo yeku rapa mitenda muno fanirwe kunge muine ashandi ano ziya mabasa uye ne mashandisirwo emitombo iyona ngekuti muka endwe nge anhu asina ruzivo uno tengesere munhu mutombo usiriwo.

Ndau dzinoite zvekutengese mitombo yechimanje-manje mitombo yakasiyana-siyana. Inofanirwe kunge iine antu anoziva kutengesa mitombo yachona. Zveienderana ngemashandisirwo emitombo yachona kuti ingange yeirapa mitenda yakadini.

Antu anofanira kufamba akabatana eisa musoro pamwe eichenesa ntaraunda matunhu eshe evanogara kuti vagoone kuti yagara yakashambidzika ere nguwa ngenguwa zvozoita kuti utsanana ugare huripo.

Antu anoite ngezveutano tinoakurudzira kuti afambe mitunhu yaka siyana siyana eipota eipa anhu fundo ngeruzivo pamusoro pekugara akayambidzika pachezvavo uye ne nhumbi kana nharaunda dzavo.

Antu anofanire kufamba akabatana eyifundisana, eyipanana yambiro ngemanakiro ekugara ndau dzawo dzakayambidzika, zvoita kuti utsanana huenderere mberi zvofadze antu ngekuita kuti ndau dzinenge dzeigarawo dzakayambidzika.

Antu anotofanira kuitwe mushandira pamwe kubatana matuntu ose kufamba kuchenesa matunhu awo awanogara agare akashambidzika kudzivirira mitenda .

Antu anofanirwe kuita mubatira pamwe kuti ashande nekupanana ruzivo ngezveutano. Mundau dzavo nguva ngenguva kuti agare akayambidzika pese paanenge ari.

Antu ematunhu nemakanyi akasiyana siyana anofana kugara ainemazuwa nemisi yaanobatana kuyambidza nzvimbo dzaanogara.

Vantu vanofanirwa kunge vane zuwa rawo rabobatana nedunhu eifamba eidzidzisa veinyora zvinyorwa pekugara ndau dzakachena.

Antu tinofane kufamba teifundisana ngezvekushambidzika kwenzvimbo kwentaraunda, matunhu epeshe pakakomberedzwa ngekwetinogara kudziirira kufamba kwezvirwere zvakasiyana-siyana.

Antu tinoapa kurudziro yekuti ararise ana adoodori pandau dzaka chengetedzeka kutupuka tunokonzeresa mitenda inozoite kuti vana varware-rware.

Antu anosizirwa kufambe mumatunhu awo eifundisana nezvekugara nharaunda akayambidzika izvi zvinodzivirira varaira yemutenda.

Mumitumhu nenharaunda yatinogara, zvakabaakosha yaampho, kufundisana nema nekukosha nekunakiro ,ekugara ndau dzedu dzakayambudzika ,kugara ndau dzakashongedzeka nguwa ngenguwa.

Anthu anofanirwe kupote eienda kundau dzinodeedzwa anthu eifundiswa ngezvemararamiro uyezve nemarongero emhuri kutisani kuti anthu asazobare ana asina kupangana uyezve agofunda kuti ana anobarwa sei uyezve ndedzipi njira dzinoita kuti ana abarwe zvakanaka pasina njodzi.

Antu echikadzi anofana kukoshesa maningi ngezvehutano hwavo zvakadai ngenguwa yavo izvo anhu kadzi anofana kukoshesa utsanana nguwa ngenguwa peshe paari utsanana hwakakosha.

Antu ezveutano nana chiremba akhona, anofanire kuziya kukoshesa kodzero dzemwanasikana. Ngekuti ana echikadzi, echisikana anofanira kugara eipuwa zvaanoshsndisa , izvo zvaanoshandisa panguwa yawo. Anasikana anofanira kukoshesa utano hwavo nguva-nenguva.

madzimai oshe anofanira kunge aine zivo pandawu dzemabarirwo nenguva yekubara ana uye ngekuti mukana unenge uripo kubva pamwana kuenda pane umwe kuti anonga akasiyana nemakore mangani .

Antu akuru ane mhatso anofanike kuziya, anofanirwe kupiwe fundo yezvekuronga mhuri. Izvo zvinozoderedza kuti asangoite, asangobare ana asine kunge apangana.

Antu ane mimba ngatibatsiranei navo kuvape rufundo ngezvekurya, nezvekuita nemitambl yaanofanira kunge eyiita kutira kuti paanozvara mwana unenge uine hutano.

Anoita ngezve mitambo anofanire kugara ane mitombo uye nemichina yakakosha inodiwa kumitambo kuti munhu echinge akuwara unowana murapirwe uyezve aazonyanyi kurwadziwa ngekuti unenge oorapwa

Antu anoite ngezve mutambo kazhinji anokurudzirwa kuyi afambe aine mvura kutIreni kuti paya paanozojuwika afane kuzobuda eidzosera mvura iyona yabuda Mushuga yawo sageizvo zvokurudzirwa kuzi mutambo mizhinji ngapafanire paine mvura pedyo.

Antu anoite ngezvemitombo anofanire kuti peshe paanenge eienda kumitambo yawo wona anofanira kuenda nezvekurya zvineutano, uyezve anofanira kuziya mitombo yaanofanira kunge eishandisa paanenge eita mitambo yavo.

Antu anofanirwe kuziya mitombo yanofanirwe kunge ainayo yanogara ndiyona kwanonga eiite mitambo yawo ngekuti imweni mitombo aine basa kuitama hino anoite mitambo anofana kuziya mitombo inoakoshera.

Anoita ngezvemutambo anofanira kugara paine antu awo kana ana chiremba anoziva ngezvemitombo kana michina inofanirwa kushandiswa kumitambo yavo kuti kana asangana ngenjodzi panguwa yemitambo anokwanise kurapwa

Antu emitombo anofanirwa kugara eishanda nekuziya michina yaanofanirwe kunge ainayo kumitambo yavo. Inoita kuti kana muntu achinge akuvarira mukati unokwanise kuongororwa.

Antu anenge eida nezvekutamba anofanirwe kuita mitambo yavo zvakachenjera kuti amweni anokuvara, akuvara pamweni pacho panenge pasina mitombo inodiwa kuti arapwe zvinokonzera kuti amweni anozokona kuita kana zvirema.

Anoita ngezve mitambo nguva nge nguva ano fanirwe kugara aine mitombo yavo yeku zvirapa kana achinge akuvara ari mu mitambo zvino itira kuti asazoite njodzi dzaka wanda ye zviyonda ngekuda kushaya kwe mitombo.

Antu anoite ngezvemitambo yemhando yakasiyana -siyana anofanirwe kugara eiziye chikafu chanofanirwe kurya nezvinwiwa zvanofanire kumwa kuita kuti agare mishuna yavo yakagwinya.

Antu emitambo anofanirwe kuziye kukosha kwemitombo inoshandiswe kumitambo kuitire kuti paanokuwara anokasike kuwana rubatsiro kuti asashatirwe ngekukuwara.

Anoita ngezvemutambo anokurudzirwe kuti agare akapfeka nhumbi uye kana irimichina apfekewo michina inokurudzirwa kunge yakapfekwa kumitambo yona kuitira njodzi dzisavabata.

Mitombo yekumitambo yakabanakira kuti, ukaite njodzi uri mumitambo unokwanise kubetserwa ngenguva yeipapo, kuti usakuware maningi.

Mitambo yakanaka asi antu anofane kugara ayine mishonga mumitambo yese yaanoyita, nokuti mitambo mizhinji inenjodzi, zvino anofanirwe kunge eyizogara , munhu akange asangana nedambudziko unofanirwe kunge eyirapwa.

Anoita ngezvemitambo anokurudzirwa kuti apfeke nhumbi dzinodzivirira kuite njodzi dzinodzivirira kuti kana aite njodzi asakuwara zvakanyanyisisa.

Michina yechimanje manje yavadudzika yaampho ngekuti antu pamweni pacho ausisina chidokwa dokwa chekunge weiende kuzvipatara kana uine michina yako, unongobhuyirwa zvekuita ndiana chiremba wotozvirapa.

Chiyungu chakauya kudai choshanda maningi, chobatsira anhu. Chotibetsera ngekuti, unokwanise kunge weitorepwa uri kwauri kwona, weiita zvekufonerwa, pazvivhitivhiti, zvozoita kuti mishando inge yeienderera mberi zvakanaka.

Mazuva ano zvintu zvavandudzika ngekuti muntu unokwanise kunge eitorapwa. Eiongororwa chirwere chake kuti unorwara ngei uri kwaari kona ikoko kubudikidza ngemasai-sai.

Michina yechimanje manje yakavandudzika yauya nemushando mukuru yona yoita kuti vantu ndaramo yevantu inge yeyirerukirwa ngekuti unenge weikwanise kunge weitorapwa kana kunoongororwa uri kwauri kona ivo vange vari kwavari kuno ikoko.

Antu akagadzira michina iyo inonasira ngezvemukati mwemuntu inonasira utano hwemuntu pasina kubata kwana chiremba inoshanda yega antu akaita kuti mushando yana chiremba ireruke yaambo

Mitombo yechiandu inofanire kunge yeishandiswa neantu aneruzivo rekuishandisa ngekuti, ikashandiswa neantu asina ruzivo amwe inozogumisira yoshaishira muutano hwavo zvinozoguma zvokonzeresa matambudziko

Mitombo yechiantu inosandiswe yakanaka maningi ngekuti aidi kubvise mare uchinge weiitenga uyezve mizhinji yacho yeitengeswa inotengeswa ngemubhadharo wakaderera maningi zvinoite kuti ikwanise kutengeka.

Mitombo yemumakanyi mitombo yepashi chigare mitombo yechiandu yakanakira kuti weiziya kuishandisa mitombo yakona akuna basa nekunge weitsvage mare chako kupinda mushango wochera mutombo wako wotozvirapa chitenda chaunenge uchizwa.

Mitombo yekumasango inofanirwa kuti antu anoishandisa ave neruzivo ndiyona mitombo yacho ngekuti amweni anoishandisa asina ruzivo rwakakwana Zvinoita kuti igovakanganisa hutachiona nehutano hwavo.

Mitombo yechinyakare mitombo yemushango inifanirwe kupota yeisimwa imweni inotoyeyambida pambatso saka antu anofanira kugara eiziya kuti inofanirwa kupota yeisimwa pamhatso kuti izowanikwe padhuze.

Antu anokurudzirwa ashandise mitombo yechinyakare, ashandise mitombo yemushango kana aine ruzivo rwakakwana kushandisa mitombo iyona ngekuti zvimweni zvine njodzi.

Mitombo yechianhu, anhu ngaishandise asi anofana kunge eiziya mishando yachona ngekuti amweni anoshandise asiripo izvo zvinozokonzeresa kuti ange eizosangana nematenda akasiyana-siyana.

Mitombo yechiantu yakabanaka yambo ngekuti imwe yacho inorapa matenda akasiyana siyana uyezve mitombo yechiantu hayidhuri inowanikwa peshe peshe.

Antu anode kushandisa mitombo yechiantu mitombo iyona haizi kushata asi ingazongoitei yonzi yoshata kana uchinge wakanganisa kuishandisa sakeyo uchida kushandise mitombo yakona unofanirwe kunge une ruzivo ngemashandisiro yachona

Anthu anotengese mitombo yechianthu anofanire kunge aine mitero uyezve anofanire kunge aine mvumo kubva kune vezveutano kuti atengese mitombo Iwona ngekuti amweni zvinokonzera njodzi akatengesera anthu mitombo isiriyo.

Mitombo yemimashango yakanaka yaambo kuishandisa ngekuti haudi mari kuitenga asi antu anoishandisa neantu anoishandisirwa anofanirwe kunge ane ruzivo kuti utenda hwaanozwa hunorapwa nemutombo wakadii.

Mitombo yechiantu yakanaka yaambo. Ngekuti haitengwi ngemari peshe paunenge veibira veingoziya pauri kana veiziya kuishandisa. Unongosvika wotora voshandisa mune zvakanaka zvisine kude kwemari.

Andu anotengese mitombo yechiandu mundau dzakasiyana siyana anofanirwa kuoongororwa kuti ane here mvumo uyezve ane here zvinoratidza kuti akapuhwa mvumo yekuve eyitengese mitombo yona kuvandu.

Mitombo yechiantu yakanaka yambo ngekuti mitombo iyona iyi inowanikwa peshe peshe hunger unoruzivo rwemashandisirwe achona auna basa hunge weitsvake mare kudzipindira mushango wotora mutombo wakona wotozvirapa.

Mitombo yechiantu inobatsira yaambo ngekuti ukakona kuishandisa nemazvo unozwa kurapika wotopora ipapo ipapo asi usina ruzivo hatikurudziri kuishandisa ngekuti imweni inozokushatira kana ikakonzera njodzi.

Mitombo yechiandu inokurudzirwa maningi nekuti imweni yacho inoita kuti mishuna igare yakasimba. Mishuna yedu inogara yakagwinya nekuti ahina njodzi dzakawanda maningi.

Antu anode kushandisa mitombo yekudhaya. Atiakuridziri kuti ashandisa mitombo yona ,ngekuti amweni anozoshandisa zvisizvo zvikakonzere madambudziko mundaramo yawo.

Mitombo yechiantu imweni haidi kushandiswa ngeantu, amweni haabvumirani ndiyona, imweni ndiyo inoita kuti avedzere kurwara. Saka mitombo yechiantu antu ese haasiyo anifanirwa kuishandisa ngekuti inonga isina kuongororwa.

Mitombo yechinyakare inobashandiswa yambo mazuva ano nekuti inoshanda kurapa mitenda mizhinji izvi zvinodakadza antu azhinji anoishandisa.

Mitombo yekudhaya yemumashango haizi kushata maningi asi inozonge yoite dambudziko kanei yeishandiswa neantu asina ruzivo rwakakwana pakuishandisa. Zvoite kuti amweni agosangana nematambudziko kana ekurasikirwa ngeupenyu ngekusaziya mishando yachona.

Mitenda yechinyakare ngemitenda yechizvino inokwanise kurapwa ngemitombo yemimasango zvakabanaka ngekuti mitombo yemishango aidi mari yakawanda kuti unge weikwanisa kuiwana.

Mitombo yechi antu yakabai naka ngekuti awu budisi mari asi ngerimwe rutivi usinga zii ma shandisirwo emitombo iyi zvakashata ngekuti inogona ku kuwadza ukapinda mu njodzi.

Antu abvumirwi kunge eishoropodza mishonga yechinyakare ngekuti iyi mitombo yona yakanakira azhinjiniyezve inoraramura azhinji kurapa imweni mitenda inonetsa kurapika kune mitenda imweni.

Mitombo yechiantu yakakosha yaamho ngekuti haidi mare kanei uine ruzivo rekuishandisa. Unoiwana mumashango pasina mubhadharo wemare.

Mitombo yemisango mitombo yechinyakare yakabanaka ngekuti mizhinji yacho aidhuri inode mari shomanana kunge weishandisa .

Mitimbo yechianhu yakanakira kuti unokwanisa kuiana mushango uye kuti aubvisi mashereni kuti uiane.

Antu ano shandise mitombo yemu mashango, anofanire kushandisa zvona izvozvo zvinenge zvanzi ushandise, kwete kuti wanzi ushandise midzi, iwe wosvika woshandisa mashizha ayo zvinokonzera kuti aku shaishe uye zvei kushaishire hutano hwako.

Antu anoshandise mitombo wechinyakare, uye nemitombo yekudhaya, anofanirwe kunge ane ruzivo ngemashandisirwe emitombo iwona, ngekuti imweni iri kushaishire antu anenge akorere kuishandise ngemazvo.

Mitombo yechianthu inoshandiswa uyezve anhu anotengese mitombo yechianthu anotenderwe kuti einge ane matsamba ekutengesa mitombo yona iyoyo ngekuti amweni achazotengese mitombo inkonzera njodzi kuamweni kuatengi.

Mitombo yechiantu ngaishandiswe ngeantu ane ruzivo uyezve anoishandisa ngaave agutsikana kuti inoshanda maererano ngemitenda yeinenge iri ngekuti antu ari kusangana nematambudziko mazhinji ngekuda kwekusaziya.

Mitombo yechiantu inofanirwe kushandiswa ngeantu aneruzivo rekuishandisa. Nekuti amweni anoishandisa aana ruzivo yayo zvoita kuti igokonzera njodzi kune avo vanoishandisa vasina ruzivo. Saka tinokurudzira kuti anoishandisa ngaave neruzivo rwakakwana.

Antu anoshandise mitombo yechiantu anofanirwe kunge achishandisa ngemazvo. Ngekuti amweni akangoona kuti mitombo iyona inodhaka kune anozotopedzisira oitora mitombo iyona, kuitora sezvinodhaka izvi zvoita kuti azhinji orasikirwa ngeupenyu.

Antu anoite nezvimitombo yechiantu vanokurudzirwe kuti vatore mitombo yaanoziya mashandiro uyezve aziye zvitenda zvaiinorapa ngekuti amweni agonge eikonzeresa njodzi askazivi zvitenda zvachona .

Mitombo yechiantu aifanirwi kushandiswa ngeantu pese, pese ngekuti mitombo iyi inenge isizi kuongororwa ngeanamazvikokota vezveutano sakei pamweni pacho inokonzera matambudziko.

Antu anoshandise mitombo yechiantu arambidzwi kuishandisa asi anofanirwe kuishandisa ngeruziyo rwakazara kuitira kuti asazokanganisa utano hwawo ashaishe mitombo yekushandisa.

Antu anoshandise mitombo yechinyakare kana mitombo yemishango tinoakurudzire kuti asa shaishe kútora mitombó yóna kana kushaishe kushandisa.

Mitombo yemimashango aifanirwi kunge yeishandiswa kuana adodori ngekuti anta adodori utano hwavo huno hunokanganisika negkuda kwemitombo iyoyo nekuti miviri yawo aikwanisi kunge yeishandisa mitombo iyoyo.

Mitombo yechinyakare yakaba naka yamho amusweri kubuditse mare kuti uyitenge uyezve imweni yacho inogone kunge ichirimwa mumabindu nemimatoro

Antu anofanire kujairira mitombo yechinyakare, ngekuti kune mitenda yechimanje-manje, inonetsa kurapa nemitombo yechizvino-zvino, inoda mitombo yekudhaya yemumashango.

Mitombo yemumashango kana yechinge yazi unoshandise mashizha ayo iweni muntu haufanirwi kuzonge weishandisa chitanda chachona ngekuti inogona kuzokushaishira kana kuzokurwadza.

Mitombo yechiantu inoda kushandiswa nemazvo uye inoda kushandiswa ngeantu anoziya kuishandisa ngekuti ukaitora usingaziyi mashandiro ayona unogona kuishandisa pasipo ukakuwara.

Ane ruzivo yekushandiswa kemutombo yechinyakare anofanirwe kupota eiita mabindu ekurima mitombo iyona kuitira kuti agopote achidetsera kune antani anoshaya mare yekutenga mitombo yechi zvinozvino.

Mitombo yepasichigare , mitombo yechinyakare, mitombo yakanakire kuti muntu weshe unoziya mashandisirwe ayo, unokwanise kuishandise pasine mubhadharo.

Mitombo yechinyakare mitombo inowanikwa mune mashango antu anokurudzirwa kuti aishandisw antu anokurudzirwa aitore nemazvo ngekuti aitorwi nemare.